Vantu vezveutano vanozviziya kuti vanokwanisa kubatawo zvirwere zvinenge zveihamba nemututu. Saka pavanenge vachihloya vatenda vanenge vakapfekawo nhumbi dzinoita kuti vasabatwawo nezvitenda izvi vakavharawo maoko awo, miromo ngemiro.

Aah kune matenda asingarapiki nokuti unongopuwa mushonga wekuti zvidzikire asi achiperi. Zvakafanana sechitenda chebonde, saka nantu vanokurudzirwa kuti vachiita bonde ravo ngavaite vakadzivirira.

Vakuru vezveutano vanohambavo vachibhira vantu kuti vaonavo mutombo unorapa chirwere chinenge chanetsa. Kana chirwere chinenge chichango budavo antu vatohloeka vatorapika vodakara.

Kuti vantu vezveutano vasazvibatawo zvirwere vanopfekawo zviro zvakahlamburuka chivharamuromo nemhino dzao kuti chirwere chinofamba mumututu chisaabatawo kuti vasarwara.

Vantu vezveutano veireketa vanoreketa veiti, usati varya unofanira kugeza nyara uchiuraya zviro zvinenge zvichida kuzokonzeresa zvitenda.

Eya isusu teikura isusu taiziya kuti madhodha vanga vari vantu vakagwinya vasingarwari-rwari vasingatyi. Kuti aikwanisa kumuka madekoni otobuda pabanze asingatyi. Asi madhodha emazuva anaya akutxa majekiseni unoona dhodha reivhunduka jekiseni.

Unobaitoti wasvika mu chibhedhleya woona madhokotera nana mukoti eshe aka pfeeka guko zvinoita kuti vasa pindamwo ne zvirwere zvinenge zveyi hamba mu mututu votondipawo chi ndxoko chekuti ndino ndxoke ndisabatwa.

Zviriyo zvitenda zvinobata vantu mumbepo, zvinotohambirwa nevanoita zveutano mukati mentaraunda. Vakapfeka mbatya dzekuzvidzivirira kuitira kuti ivo vasabatwa nechitenda.

Vantu ve zveutano vanoti pavanenge vachi hloya muntu vanenge vaka pfekawo zvinoita kuti vasa batwe ngechitenda ichi ngenda yekuti zvimweni zvirwere zvinofamba ne mututu saka vano pfekawo dzi ndxoko zvinenge zvakavhara miro ne muromo nge nyara chaidzo chaidzo.

Vezveutano vanozviziya kuti Avarambewo vasingabatwi nezvirwere zveatenda vaanenge vachihloya vanofanira wo kundxoka zviro zvinoita kuti zvitenda izvi zvinohamba mumututu zvisavabata saka vava kuvhara miro ne muromo wavo chero ne maziso ava kutovharwawo.

Eya tinozviziya madhodha ndiwo ega akagwinya muntaraunda ah ndiwo ega akagwinya unotona madzimai eibairwa majekiseni anenge echirwadziwa madzimai anorwadziwa nemajekiseni zvisingabviri saka anofana kudetserwa achipiwa mapirizi ega.

Panguwa inenge ichinetsawo zvirwere zvakaita sezvirwere chekorera vantu vanenge vachikurudzirwa kuti varambe vachigeza maoko nguwa ngenguwa izvo zvinoita kuti chirwere ichi chisatapurike.

Vantu vanokurudzirwa kuti vasaite bonde rinenge risina kuchengetedzwa nekuti kune zvirwere zvepabonde zvinoti zvikakubata azviperi mumwiri mwako saka anhu anofane kuzvichengetedza paanenge achiite bonde.

Zviriyo zvitenda zvinobairirea vantu kuti vadziviririke kubva kwazviri vamweni vedu vanotinwa sando vanorapwa Kubairwa majekiseni eiti tinotenda chitendero chedu.

Haiwa madhokodheya pavanenge veivhiya muntu vanenge vakapfekawo zvidhloko zvinenge zvichiita kuti vasabatire chitenda chinenge chichibuda mukati mwemunhu aiizvizvakhlamburuka ngendaya yekuti anhu arikurapwa kuzvibhehleya.

Vantu vezveutano vanogara vakazvidzivirira kubva kuzvirwere zvakawanda vachipfekawo zviro zvinoita kuti vasabatira zvirwere zvevarwere vanenge vachirapa vanenge vakapfekawo zviro zvinenge zvakavhara miromo dzawo nemino.

Zvinokudzwa zvemene kuti anhu ezveutano vohamba mundaraunda umu vachihloyawo zvivana zvisina kugwinyaa izvi zvinoita kuti vana vakure vasingafi.

Vana vanodakara zvisingabviri kana vachinge vaonawo mvura inenge yakachena. Aa vanodakara ngendaa yekuti mvura yakachena muntaraunda aingonzi yaoneka. Paunoionera ipapo vanotaridza kuti vanenge vachidakara.

Hurumende inozviziva kuti mitombo yakuita ichipera mundaraunda Saka nguwa inokurudzira antu asime mitombo iyi kuti tova negwasha remitombo gwasha rinozoita kuti vantu vadetsereke kana misoro dzawo dzopanda.

Vantu vezveutano vanokurudzira madzimai kuti ngaasangogara nezviana zvawo zvindimurwa kumphatsoyo, vana ngavaunzwe kuzvibhedhlera uko kwazanonge vachizohloyiwa matenda akasiyanasiyana ngendaa yekuti vana vadiki vanonge vasina utano hwakagwinya.

Kunewo vebazi rezveutano vanoitawo zvekuchenesa mvura, kuti mvura inge isina zviro zvinokonzera zvirwere. Vanoita zvekuisvinisa vopedza vozoiindisa munharaunda yochizobudawo muzvibhorani.

Hurumende inodetsera vantu vanenge vasina vanhu vano vadetsera vantu vasingaendi kumizi vanhu vanenge vachembera vasingachakoni wo kuzvishandira vanopiwawo chikafu nehurumende izvi zvino baa dakadza kwemene tinotenda yamho.

Antu anodakara achinge vaisirwa chibhorani nehurumende. Anodakara kuti vaanewo pekuchera mvura yakachena padhuze aa zvakahlamburuka kwemene.

Vantu vemuntaraunda hurumende isati yapindira vaienda kochera mvura yakachena kure kwavanenge vandoiwana kuchinyuka asi mazuwa anaya hurumende iri kugadzirawo zvibhorani zvakati kuti muntaraunda Umu zvinobetsera kuti vantu vasazofamba mubato yakakura.

Vana vadiki vanofara pevanenge vachitambisawo mvura yakachena, zviri zviro zvekuti zvevanenge vasati vajaira kuti muntaraunda mwawanikwawo zvibhorani zvinenge zveibudisa mvura yakachena, haa vanofara pevanoiona kudakara chaiko, kudakara kwekudambura gwada.

Haiwa nguva nenguwa vakadzi vanoenda nevana vavo kuzvibhedhlera uko kwavanenge vachizorapwawo kana kudonhedzerwa mitombo yakasiyana-siyana.

Hurumende iri kudetsera maningi mundaraunda ngendaa yekuti vari kuisawo zvibhorane zvinobudisawo mvura yakachena, mvura inenge isinawo zvinoita kuti vana vadiki diki varware.

Vantu vezveutano vakugadzirawo zvikwangware zvinenge zvichipa chanjedzo kuvantu vanogara muntaraunda kuti vaziye zvinenge zvichiitika munyaya yezveutano izvi kuti vagone kutora matanho anovabatsira .

Tinobaatotenda hurumende painogadzirawo nzvimbo yevantu vanorwara musoro, ngendaa yekuti dzisati dzaako nzvimbo idzodzo vantu ava vaiswera vachingodya zviro zviri mumabini mundaraunda.

Mazuwa ano tiri kuona madhodha eishekerera asi tichakura isusu taizita kuti madhodha aatombosekereri ngendaa yekuti vanga vasingarwari ngepfungwa mazuwa anaya madhodha ariko anenge achingorwara ngepfungwa.

Haa zvakahlamburuka kwemene kuti pazvibhedhleya zvega-zvega panenge pane pekugara pekuti vantu vakamirira dhokotera vanenge vakagara ipapo vakazvinyararira pasina mhirizhonga inenge ichiitika ipapo.

Variyo vanoshanda muzvibhedhlera, veishandise midziyo inenge yeida kuchengetedzwa kuti zviro zvisasangana nezvangana, muntu asazopuwa chitenda chaanenge asina mumwiri mwake ngekuti zvirozvo zvinonga zvasanganiswa.

Ndumurwe dzinogara dzakaenda kunodonedzerwa kuzvibehleya ngendaa yekuti utano hwavo hune husati hwasimba zvekuti dzingakwanise kurarama, saka dzinofanirwa kuramba dzakaenda kodonhedzerwa.

Pazvibhedhlera pega-pega panonga pane zvikwangwari zvinenge zvakanyorwa kuti inofanira kupachengetedza pakachena ngendaa yekuti vanozviziya kuti nharaunda ikasachena inenge ichizodaidza zvirwere.

Vantu vakuita zvekuenda kuzvibhedhlera vosvika vogarawo kuti vaone kudetserwa nezvitenda zvavanenge vanazvo. Zvitenda zvinenge zvichivashupa muntaramo yavo vakutodetsereka.

Vantu vezveutano vanotombo hamba nguwa ngenguwa veireketera vantu kuendesawo ngazi rako kuzvibhedhlera zvakakosha ngekuti kune antu anosanganawo ngematsaona vanenge vachizode ngazi iro Saka ngati detsere antu.

Vantu pa vano endawo ku zvibhedhlera avachango sviki vachingo ema ema uno svika kuto garawo panenge paka gadzirwa kuti ndo panenge pachi gara vantu vanenge vachida ku batsirwa mu zvibhedhlera uko.

Vana vadodori vane utano husina kugwinya saka nguwa ngenguwa vanoendeswawo kuchibhedhlera uko kwavanenge vachizopuwawo maphirizi kana kubaiwa majekiseni kana kuitawo zvekudonhedzerwe mitombo.

Nguva ngenguva vezvewutano vanohamba mundaraunda umo vechireketera vandu zvakanakira kuita utsanana zvinoita kuti vandu vasarambe vachirwara rwara mumdaraunda umu zvinoita kuti ndaraunda ive ndaraunda yakahlambuka.

Adzimai ano onekwa achi endawo ku zvibhedhleya nguva nge nguva apo paanenge achienda ko hloyiwa zvibereko zvawo ngekuti izvi zvibereko izvi zvino batwawo ne chitenda che chinonzi gomarara re zvibereko saka vanofana kuenda ko hloyiwa nguva nge nguva.

Vanhu vechikuru vanozikanwa kuti utano hwawo ahuna kusimba saka nguwa ngenguwa antu awa anoendeswa kuchibhedhlera uko kwavanenge vachizohloiwa hloiwa kuti vavi vapone vasafe.

Kare waitoti ukaona munhu anorwara nepfungwa taitosheka zvisikabviri kudambunga mbabvu teisheka asi izvezvi takuziva kuti muntu anoendeswa kuimba yaanorawa kuzvibhedhlera zvakasiyana siyana.

Kuzvibhedhleya uku kune ndau dzisingaendwi neantu anorwara ngekuti kundau uku ndokunenge kwechigadzirwe mitombo yacho ichiiswa muzvibhodhleya kana mapoketsi kana mapepa ekuzoti vantu vaende nadzo kanyi kwawo.

Zviriyo zvibhedhlera zvidoko mundaraunda mwedu vanamutape vakakurudzira vantu tikaaka zvibhedherazvo hurumende ikatiunzirawo vashandi vanoshandamwo kunyanzi mitombo yechiyungu irimwowo.

Madzimai anozviziya kuti vana vavo hutano hwavo awunawo kusimba , saka nguwa ngenguwa madzimai anotora vana vavo hudoko vachiendesa kundobairisa kuzvibhedhleya pamwe pacho avabairwi chete vanobva vadonhedzerwa .

Vantu vechikuru vanozviziva kuti utano hwavo hunenge husisina kusimba saka nguwa ngenguwa vanoonekwa vachienda kunghloyiwa uko vanosangana nemadhokodheya anenge achizovabatsira pazvitenda zvavo.

Igwinyiso remene antu vezveutano nguva nenguva vanoitavo mishangano. Iyo yavanenge vachitaurirana kuti vangakwanisa sei kurapa matenda anenge akasiyana-siyana, anenge achifamba munharaunda.

Madzimai anokurudzirwa kuti aende nevana vavo kuzvibhedhleya. Inini ndinotorangarirawo ndiri mwana mudoko, ndeiemeswa namai angu kuzvibhedhlerayo, uko kwandaizobairwa majekiseni, mai vachindinyepera kuti kwanzi ,ndivo vari kuenda kuchipatara ,apa ndini ndaiendeswa nekuti ndaitya majekiseni.

Vanenge vakadzidzira zvekugadzire mitombo tinovatenda. Kune vanoita zvekuti kana muntu aguka murenje , vanomuisa murenje umweni ikezvino unenge wakagadzirwa ngesimbi.

Vanthu pavanenge vachidzidzirawo kuzogadzira mutombo kana vachiri majaya kana ndombi vanenge vachinyatsakuteerera zvinenge zvichitaurwa nemynthu unenge akazvijaira kuitira kuti uku akudiwi vanthu vasikazii vavasiri ku...

Variyo vezveutano vakatonofundira mabasa awo mishando dzawo dzavanozouya veiita muzvibhedhlera vanenge vakafunda ngendombo dzobvumidzwawo kufunda zveudhokodheya.

Vantu vanogadzira mutombo vakuchengetera mutombo muzvibhodhleya ngenda yekuti vanozviziva kuti zvibhodhleya azvingovhurwi vhurwi neana adoko unozongotora mutombo vachimwa ngenya yekuti dzimwe mutombo dzinouraya saka vakuzvitarisisa.

Ndombi dzaka dzaka zoto nakirwawo nge mitemo yakazo iswa nge hurumende kuti ndombi dzeshe dzi ende ku chikora dzaimbo dzvinyirirwa padzai swera dzichingoita zveku bara ana dziri pamba nguvayo nguva yanga yaka omera ndombi.

Haiwaiwa zvakahlamburika kwaanewo yekuti vantu vanenge vakabarwa vasikakoni kuhamba Vaya, vanogarawo veisundwa veitenderera veifamba fambawo varimo imomo ngendaa yekuti zvinopuwa ngehurumende.

Haiwa-iwa ,ribaari gwinyiso remene mene, kuti kizvibhehlera mazuwa anaya kunenge kwakachena zvisikabviri kuti vanozviziya ana mukota kuti zvirwere zvisawanda vantu vanofanira kugara pakachena.

Ndakaone umwe mukadzi eichema ,ndomubvunza kuti, "Muri kuchemei madzimai?" akati ,"Murume wangu aendeswawo kumubhedha." Ndikati ,"Ayewa, azvisi zvinhu zvekuti mungachema .Kumubhedha uko vanonge vachida kuti azorore."

Aah! ribaari gwinyiso remene sabhuku munharaunda nguwa nenguwa anodaidza mushongano yaanenge achitsangurire vanhu kuti "zviro zvekuzvibhehlra musabata ngendaa yekuti amuzvizi kuti zvinoita basa rei' ini aah! sabhuku wakaoma.

Hurumende iri kuitawo basa rekupa zvi bhedhlera motokari dzino takura vantu vanenge vasingach koni kuhamba vega kana kuti zvi bhedhlera zviri kure muntu akuda kufa vopindiswa mu motokari iyoyo.

Aiwa iwa kune nzvimbo dzinodzidzisawo vanthu kuti vazokwanisa kuita vana mukoti kana madhokodhera nzvimbo idzi dzakambanaka ngokuti dzinobatsira anthu nendaramo muntaraunda.

Pazvibhedhleya zvega zvega panogara pakachena ngendaa yekuti anozviziya thando pangagara pakachena, zvirwere azvinyanyi kubatikepo panotoita kuti pagare pakachena.

Kunewo madhodha nendombi zvinoita zvekutsvakawo mitombo inowanza kudetsera antu ngekukasika .lndaa yekuti mitombo ikanonoka kudetsera muntu , muntu wacho anokwanisa kufa .

Adzimai anozviziya kuti vana vavo vadiki vanenge vane utano usina kugwinya saka vanoendeswawo kuzvibhedhlera uku kwavanondo piwawo mitombo yakasiyana siyana inovadetsera kuti vange vane utano hwakagwinya.

Vezvehutano vanohambavo mumakanyi umu vachitsanangurira vantu kuti zvirwere zvirwere vanofana kuzvidzivirira. Nekuitavo zvinhu zvekuti havazobatwi ngezvirwere izvi ngekuti zvirwere zvinouraya.

Aiwa aiwa pachibhedhlera pega pega panofundiswa vantu kuti vazoita madhokodheya panenge pakahlamburuka zvemene pakachena.

Vanthu vanokurudzirwa kuti akazwa mushana weipanda kana musoro kana mundani meisunga aendeo kuchibhedhleya kundodetserwa nevakazvifunda kuchibhedhleya nguwa ngenguwa kunenge kuna dhokotera anenge ariyo aumbosviki pasina munthu.

Vanthu vanokurudzirwawo kuti peshe panenge pane chibhedhlera voisawo tsviriridzo yekuti vanthu vazoziya kuti apo ndopane chibhedhera vanthu vanenge vasati vambopinda muntaraunda iyi saka vanofana kukuziyawo.

Kuzvibhedhlera zvega zvega kunofana kunge kune motokari dzinotakura vantu vaya vaya vanenge vasi vakoni kufamba vega kana kugara izvozvinova zvinodetsera kuti vantu vasangofira vari muzi dzavo vazo kana kurikufa vafire kuzvibhedhlera vadetsereka.

Antu ezveutano anotombounganawo veireketerana kuti aaa wakwanisa sei kurapa chitenda chinenge cheifamba muntaraunda asi vanozoreketerana vozotoziya zvekuita nekuti vanhu vakadzidza avashayi zano.

Vantu vanorwara ngepfungwa, kudhaya kwedu taitovaona teitovasheka, vachirya zviro zvemumabhini, Asi mazuva anaya vagadzirirwawo dzimba dzawo dzavanogara veipuwewo mitombo inokwanisa kuti vadzoke vasingacharwari pfungwa.

Vantu vano kurudzirwa kuti pese pava noenda ku chibhedhlera vaka svika mu chibhedhlera macho mudhokotera akabatika achi taurawo ne umwe murwere ano kurudzirwawo kuti vasaita zhowe zhowe angogara pasi panenge paripo pa chituru chinenge chiripo vaka nyarara.

Pega pega paunoenda kuzvikora zvakasiyana siyana zvirimumataundi kana zvirimo mukanyi unoonawo pane chikwangwari chinenge chiripo chichitaura kuti apa ndopachikora pacho izvi zvinoita kuti vantu vasarashike pavanenge vaenda mundau dzavasingazivi.

Aa pese paunoenda padhuzedhuze nechibhedhlera unoona chitoro chinotengesa mitombo. Amungotengeswipi ngemunthu anenga asina kufunda. Muntu anotoenda kotatichira kuti azokone kutengese mitombo zvega.

Vezveutano vanohamba nguwa ngenguwa veirapa vanthu vanenge vane matenda vasina mare yekuenda kuzvibhedhlera kundorapiwa. Aah zvakahlamburuka vanotendwa maningi ngendaa yekuti vari kubatsira zvisingabviri.

Ayiwa ingwinyiso yemune yokuti makodo evana anenge asina kusimba saka anenge achifana kusimbiswa ngekupiwawo mapiritsi anopuwa kizvibhehliya zvakasiyana siyana kuti mwana akure akagwinya.

Vantu vezveutano nguva ngenguwa vanohamba mundaraunda vechihloya vagari vanenge vasina mari yekuenda kuzvibhedhera kundohloyiwa Saka vanodzidziswa kuti vaziyewo zvemitombo yekare.

Tinazvo zvinokwanisa kubata vantu zvitenda kuhamba mukati nyama dzedu mazuwa anaya ngendaa yechikafu chatinodyra chinokanganisa mishuna dzedu nemabhonzo.

Muntu wakaenda ku chibhedhleya acha pedzi nguva ariyo ngekuti azvicha tori nguva yakawanda kuona kuti muntu wa tambudzika nei michini yaku batsira muntu woto kasira kunonzi atore mutombo yakati otoenda kanyi kake eyimwe mapilizi.

Vantu vanozviziya kuti nguva nenguva vanofanirwa kuungana vei reketerana kuti vokwanisa sei kurapa zvitenda zvinenge zvava kunetsa nguvayo muntaraunda imomo.

Vantu vemuntaraunda vanorwara zvirwere zvakawanda. Zvirwere izvi zvinopedzwawo pavanoenda kuzvibhedhleya, Asi vanhu vekuzvibhedhleya vanoti unofanira kutanga waonao neamwe zviro zvavanofanira kuona kuti chirwere ichi chakatanga rini.

Vanhu vechikadzi vanofana kuramba vachienda kuzvibhehleya zvakasiyana-siyana ngendaa yekuti vantu vasina hutano hwakagwinya. Antu vasina kugwinyazve zvichitarisawo nemadhodha. Saka madzimai nguva ngenguva ngaaende kuzvibhrhlera.

Kune madhodha anongoitawo zvekutotarisawo zvirwere zvinyowani kuti zvingarapika sei uye angatora matanho akaita sei kuti vazvirape zvirwere izvi.

Haiwaiwa vantu vanoendesawo weti dzevantu vanenge vachiita zvekurumba vachida kuona kuti akuna zvavanenge vatora here zvinhu zvakaita sembanje zvinozoita vanyanye kurumba.

Haiwa tinoona muchini yakasiyana siyana imwe . Imwe inowanikwa muchini angosi muchini yekurapa , muchini inenge yeishandiswawo nemadhokodheya vanenge vachida kunyora mapepa ekuona kuti munhu warapika zvakanaka here.

Kune vakadzi vanoti nguwa ngenguwa vanoenda nezvivana zvavo kuzvibhedhlera, uko kwavanenge vachizorapisa vana, kuti mwana wake ave ane utano, utano hwakagwinya, zvinoita kuti akura azoite mishando yakasiyana-siyana.

Variyo vakafundire basa muzvibhedhlera mwo rekuhloya vantu vanenge vauya nezvitenda zvavo. Vangakwanise kushandise ngazi, garahwa kana chese chinobva mukati memuviri memuntu.

Variyo vanoshanda muzvibhehlera, vanohloya vanenge vauya nengazi dzavo, garahwa , mate, tsvina, dzihwa kana muthamo wavo kuti vaonekwe kuti chitenda ndechiri.

Panewo michini inowanikwa kudzimba dzinogadzirwa mitombo dzichizotengeswa kuzvibhehleya michini iyi inobatsira pakusanganasisa zviro zvacho kuona kuti zvinosangana zvinoshanda zvakanaka ere zvichidetsera anhu anogare munharaunda.

Kana mitombo ichinge yakadzirwawo mudzimba dzinogadzirwe mitombo, inobva yachengetwawo mumagaba anenge akakura ayo anozotorwa echiendeswa kuzvibhedhlera kana kuzvitoro zvinotengeswe mitombo, kuti mitombo dzacho dzichiringedzwa kutengeswa.

Muzvibhedhlera umu hamusi mese munenge muchingogadzirwe mitombo. Kutoriwo nekunenge kuchiitwa zvekubika, kubikirawo vantu vanenge vachitori nematenda anenge achivanesa aa zvakahlamburuka yaamho, tinotenda yaamho.

Vantu vanogadzira mutombo vange vakanyasa kutaticha zvakanyatsokunaka. Ngekuti uku hakudivi vantu vanoita zvekufembera-fembera kunodiva vantu vanoita zvavanoziya. Nekuti inyaya yendaramo yevantu inenge iri pama.

Kunewo zviro zvinoshandiswa kuona kuti zviro izvi azvikuwadzi mwiri wemuntu ere kana akazvimwa ngenda yekuti zviro zvizhinji zvinode antu akazvitatichira ngenyaya yekuti zviro zvacho zvinouraya.

Michini dzakakwana zvinovhundusa nesuwo zvekuti kune michini yekuti unokwanisa kona zviri mukati mwemwiri wako aaaa zvinovhundutsa kuona zviri kukati mukati mwemabhonzo mukati mwenya haaa zvakahlamburika kwemene.

Haa zvakarongeka kwemene dzimba dzinenge dzichigara ashandira dhokodheya munenge mune michini inenge irimo yaanenge achizoshandisa kuona kuti muntu waasangana naye uyu aimborwara ngechirwere chipi.

Ana nemadhodha muntaraunda vakatodzidziswa nana dhokodhera kuti akwanisewo kudonhedzera ana mitombo ari kumizi dzawo kuti asangohamba-hamba achienda kuzvibhehleya koita zviro zvisinganesi.

Aah ndakavhunduka ndaone umwe mukadzi ayiyamwisa mwana anga ane makore mashanu achimuyamwisa mukaka ndikati chiiini chinoita kuti urambe uchimuyamiswa kudayi kukazi tinenge tisina chikafu chokumupa hurumende inokurudzirwa kupawo vandu kunyanya madzimai chikafu chokuzopa vana varumura.

Variyo vanamai vanenge vazobara mwana akashaika kana vari muchibhehlera vanohloyiwa kusvika vakwanisa kuenda kani vasisina mweya wekurasikirwa nemwana wavo.

Nguva ngenguva vantu vezveutano vanohambaqo mumaganga umu, muzvikora munenge mune vana vechidiki. Vechibairawo majekiseni kana kudonhedzera kuti vana vange vari vana vane hutano.

Kune antu anetenge eingoite basa rekurongedza mitombo chete. Vantu vanebasa rakakosha ngekuti unenge uchifane kurongedza mitombo iyi zvinoenderana nemashandiro edzinoita kuti kana uri wemusoro, unoiswa kune mitombo dzemusoro, kana uri wemakumbo unoiswawo kumakumbo zvakadaro.

Panewo michini inodetsera antu madhokotera paanenge achihloya vatenda muzvi bhehlera umu. michini iyi inoita kuti vantu vakasire kuhloyeka vakasire kudzokera kumizi dzavo vadzokere kumabasa avo.

Haiwa kunewo michini dzakasiyana-siyana dzinoshandiswawo kuzvibhedhlera pakuhloya antu. Zvino antu acho anenge achihloyiwa asingazii kuti muchini uyu urikumboshanda sei, asi vanenge varikutopona. Haa zvakabaanaka yaambo.

Bantu mazuva anaya anenge arwara zvekuti anenge asingacha gone kudya, anondoiswe pamichini yakasiyana siyana inenge ichimupawo chikafu akazvirarira hake nekuti anenge asisina simba.

Kwaa kuwanikwa wo michini yakazara yakati tekeshe kunge mavhu nemarara. Yaa kukwanisawo kugadzira mitombo yakasiyana-siyana ngekukasira. Zvekuti muntu aakuto kwanisa kuto zvibairawo majekiseni akagara kumizi kwake, ari paberere.

Machini yavako mazuwa anayaa yakutovhundutsa nesu isusu madhodha taa tisinga vhunduki. Nguwa yedu isusu takaura nguwa yekare pakuya motokari dzinyowani taatisinga mbovhunduki asi michini yataakuona muzvibhedhlera taakutoitwya kuti zviinyi izvi zviinyi zvakutiitira ana aya.

Aa ibari gwinyiso remene kuti muzvibhedhlera taakuonawo muchina yatisikazii kuti inoita basa rei. Totovhundukawo kuona nthombo dzeishandisa muchina idzi isu madhodha tisingakwanisi kushandisa michina iyi.

Onaiwo michini inoita zvekutakura mutombo muntaraunda, michini iyi yakanaka, inyaya yekuti kuti madhokodhera asimudze mitombo zvinotora nguwa yakareba. Saka vanongoisa mitombo vobva vatanga kusunda chimuchini ichi zvakahlamburuka kwemene.

Aiwa kune midziyo inoshandiswa muzvibhedhleya inoshandiswawo kuiswa zvimwe midziyo muzvibhedhleya umu. Yakagwinya midziyo inonasirwa ngeunyanzvi dzinoita kuti ,zvinhu zvaakuiswa pamudziyo uyu unoramba wakamira.

Alwa vanhu vano tenda vachiti midziyo yavamo muzvi bhedhlera umu iri kubatsira kuri varapike ngeku kasira izvo zvinova zviro zvakanaka ngekuti vantu vashoma vari kufira muzvi bhedhlera umu.

Haiwa tinotenda vantu vanoita basa rekugadzira michini dzinoshandiswa muzvibhedhleya. Kuti mishini idzi dziri kudetsera vantu zvisingabviri. Vana vanenge vachizorara muchibhedhlera, vanorara vasingawi ngenyaya yemichini dzakareba.

Michini inodetsera vantu ngekukasika yakanakira pakuti vantu havachasweri vari kuzvibhedhlera. Vanongoenda kuchibhedhlera kwechinguva chidoko wotodzoka wapona wagwinya, usingachatodi kuramba weimwa maziphirizi anonyangadza antu akawanda.

Ah michini dzavamo muzvibhedhleya umu. Zvingaa zvibhedhleya zvemutaundi kana zvemumakanyi, zvingava zviri zvikuru kana zvidoko, haa zveshe zvane muchini. Tinotenda hurumende kuti iri kuzviita. Iri kuda kuti vantu vayo vararame.

Aewaa tinawo michini dzakawanda asi vantu vemundaraunda manje avatozivi kuti muchini dzinenge dzichiitawo basa reti aaa vanenge vasingatozivi veyibvunza pavanoudzwa avambozvi zwisisi.

Kwakuwanikwawo michini yakasiyana siyana iyo inodetserana antu kuti vakwanise kupona vachirwara zvirwere matenda awo akasiyana siyana eya zvakabahlamburuka kwemene.

Pane michini inoita kuti uone mukati mwe mabhonzo mukati mwe nyama dzako haaa zvakabai shamburika kwemene mishini idzi dzinoti detsera kuti uone kuti waka kwara pari uye mune chiro ere chiri mukati me mwiri yako.

Haiwa kwava nechini dzakushandiswe pakuhloya zvese, kuhloya zvinenge zvichida kunetsa matenda, mishini iyi yakarongeka ngekuti inoshandiswe nevantu vanenge vakaidzidzira.

Pane zviro zvinoshandiswa pakurapa kuzvibhedhlera aa zviro izvi zvinorapa chaizvo-chaizvo kurapa kwemene-mene aa zvakahlamburuka. Zvinoshandiswa pakuhloya-hloya vantu vanenge vane matenda avanenge vanavo aa tinozvikudza.

Aihwa ku zvibhedhlera zvikuru zvidiki zvino wanikwa mutaundi kana zvino wanikwa mu muganga kunewo muchini dzavako dzakuita kuti kurapa vantu kunge kusinga nesi kuve kuchi kasirazve.

Kunewo zviro zvaakugadzirwa zvinoshandiswawo, kuti vanthu vanenge vari muzvibhedhlera vasashaya zvekuita kana vakuita vachipora zviri nani. Aah! zvakahlamburika kwemene zvinoita kuti vanthu vasarambe vechirwara-rwara.

Zibhedhleya kwakuwanikwawo michini inorapa matenda ese. Kana une chitenda chemwoyo unokwanisa kubviswa mwoyowo woiswe umweni wemuntu anenge anewo denda rake kana achida mare wotengesawo kana chiropa chake.

Kune midziyo yakasiyana siyana inowanikwa muzvibhedhlera yekuti vantu vemunharaunda avatozivi kuti mudziyo iyi inoita basa rei asi vanenge vachibetsereka zvisingaiti ended vanokurudzirwa kusabata zviro zvavasikazive .

Haiwaiwa takuona kuti kwane zvimuchina yakasiyana siyana inoshandiswawo pakurapa matenda anenge akasiyana siyana anenge achizoonekwawo muntaraunda aaaa tinobonga yambo kuti michini idzi dzirimwo muntaraunda meshe.

Aiwe zvakahlamburuka kuti muntu kana angonzwa mabayo chero nyama dzake dzangopanda otoendawo kuchibhehleya ukokwanondosangana madhokodheya vanenge vachimuhloya chitenda chake.

Aiwa michini yakushandiswawo kurapa vantu mazuwa anaya yakanaka ngentaa yekuti michini iyi irikuita kuti vantu vakwanise kurapika ngekukasira vanovhiiwa.

Kune muchini iriko mazuva anaya inokwanisa ku hloya matenda atanga tisinga zii kuti anokwanisa ku hloyeka aaa michini iyi tinoitenda yambo nekuti iri kuti hloyera matenda atisinga koni kurwisa tega.

Kune muchini dzakawanda dzisingabviri kushandiswa wo muzvibhedhlera umu kushandiswawo kuita mabasa atanga tisingafungidziri anga kwanisa avakuitwa aya ekuti aa zvinonesa kuzwisisa.

Haiwa kuzvibhedhlera uko kune michini yakawandisa inoitawo mabasa akasiyana siyana zvinenge zveichitozikanwa ngemadhokotera asi amweni antu vanenge vasingazivi kuti muchini iyi inoitawo mabasa eyi.

Haiwa kune michini inodetsera antu kuti vakasire kuonekwa nadhogodheya kuti vaeikuzwei kuti vapiwe zvavanenge vafambira mutombo inenge ichienderane nechitenda chaanenge ahloyiwa.

Kunewo midziyo inoshandiswa kuchengetedza mishini yemuzvibhedhlera, aaah vanoigadzira inyanzvi chaidzo chaidzo ngendaa yokuti inogadzira zviro zvakagwinya, zviro zvinogarawo nguwa yakareba zvisingafi.

Mazuwanaya kuzvibhehlera uku kwane zviro zvakushandiswa kuti vakwanisewo kurapa matenda anenge achinetsa muntaraunda dzevantu. Zviro izvi zvakanaka yambo, zvinokudzwa.

Kwaanewo mishini yave kushandiswa ngevantu vanenge vakura mabhonzo avo anenge asisina kugwinya vasingachagoni kuhamba vega. Michini iyi inobatsira kuti vanenge vakukwanisa kufamba vakabatiririra pamichini iyi.

Kune michini, michini dzakawandisa dzinoita mabasa akasiyana siyana muntaraunda basa radzo ngerekungorapa vantu vanenge vane zvitenda zvinenge zvichivanetsa haaa zvakahlamburuka kwemene vantu vakudetsereka ngendaa yemichini idzi.

Ndakati ndaenda neshamwari yangu kuchibhedhlera, ndiyo yaida kurapwa, yanga yabatwa nechitenda chepabonde, inonzi Vhinishasi, takasvika tikaone michini yakasiyana-siyana, eingobvunza kuti iyi michini inoita basa rei.

kunevo michini yakuita kuti zviro zvikasire kupera mazuva ano paanoenda kuchibhedhlera hazvichatori nguva yakareba. Antu akukasira kurapika ngendaa yekuti vari kushandisa michini idzi kuti vakwanise kubetserwa.

Zvakabaanaka maningi zvinoita madhokotera, aangobati munhu ndemaoko asina kupfeka zvinovachengetedza kuti vasabatawo chirwere chinenge cheirwara nemutenda. Vanopfekawo Zvinochengetedza maoko awo nemhino nemuromo.

Zvabahlamburuka kwemene kurarama wemazuva ano kurarama weifadaya aa zvabahlamburuka kwemene haa vantu vakushandisawo michini muzvibhedhlera umu panenge pachirapwa haa zvinokudzwa tinotenda.

Munguwa yebesha mupengo aah kune michini dzakagadzirwa dzaikwanisa kuona kuti munhu uyu arikurwara nebesha mupengo ere kana kuti ,michini idzi dzakatombotibatsirawo kuti tisabatwawo ,tisasanganiswawo neantu anga ane beshamupengo aah dzakahlamburuka.

Mugore rebesha mupengo zvidxoko zvinodxoka pamuromo nepamino zvinoita mututu wakashata usapinde mumuviri mako zvakatidetsera maningi tinotenda vantu vaizvigadzira. Vantu vaizvisona.

Zvakabato hlamburuka kwemene kuti muzvibhehlera zvega zvega munenge munewo mudziyo inenge irimo dziyo inoita kuti vantu vakasire kurapika pavanoenda kundoona madhokodheya kuzvibhehlera zvakasiyana siyana.

Michini dzavako mazuvanaya dzavakuonawo zvirwere zvakawandisa. Zvimwe zvirwere zvetange tisingafungiri kuti zvinokwanisa kurapika. Ndakavhunduka maningi ndazwa kuti muntu wakukwanisa kubviswa mwoyo woiswa mwoyo weumweni muntu, haa zvakahamburuka.

Mitombo dzinoshandiswawo kurapa mitombo idzi dzinenge dzine mhando yakasiyana-siyana imweni inenge yakaita mvura imweni inenge ichiiswa mumajekiseni imweni yacho inenge yakaiswa mumafuta ichi chengeterwa imweni inochengeterwa muzvibhohleya imweni inochengeterwa mumabhokisi.

Haiwa iwa kwaane mishonga yakawandisa inoshande zvakasiyana siyana aaah zvahlamburuka, imweni yakhona inoitwa zvekusipureyiwa munenge muchiita zvekuiswa aah zvakahlamburuka.

Tinozviziya kuti mitombo inbetsera antu munharaunda chero mitombo yechianhu inobetsera. Asi antu anokurudzirwa kuti vaende kuzvibhedhlera kundo nyatsooneka neantu anenge akazvifundira.

Haiwa iwa mitombo yakuchengetwa muzvibhohleya umo zvinenge zvakagwinya zvinenge zvisingavhuriki vhuriki nezvivana zvidoko zvinenge zvichida kuvhura ngenyaya yekuti dzimweni mitombo dzinouraya.

Mapilizi anodetsera vantu ngenda yekuti mapilizi aya anopa antu utano hwakasimba, hutano hwakagwinya, utano hunoite kuti vazokwanisao kuita mabasa anenge achida kuita kana angaa mabasa emaoko kana ekutsetsa.

Kune mitombo inoitwa zvekumwa inorapa matenda akasiyana siyana kudetsera antu emunharaunda kuti vave vari vantu vanenge vakagwinya yaemho zvinodekadza zvinoita kuti vantu varambe vakafara.

Maphirizi akasiyana-siyana anoshandiswavo nevantu kurapa zvirwere zvakasiyana-siyana zvinenge zvirimwo mumwiri mavo. Zvinenge zvichivatambudza zvichiita kuti vasaita mishando yavanenge vachifanira kunge vachiita aa zvaka zvakaoma.

Pese peunoenda muchitoro chinotengesa mutombo unosvika mutombo dzacho dzakarongedzwa zvakanaka pasina chiri kunetsa, pasina mhirizhonga, pasina zvinenge zviripo zvinenge zvichinesa. Pamwe kunenge kune zvakanaka mutombo dzichitengeswa.

Madzimai mazuva anaya akutoravo mitombo yekuzora inenge yakaita semafuta. Mitombo inoita kuti vatsvuke majaha aone vantu vakatsvukira nendaa yekuti madhodha nemajaha anofarira akadzi akatsvukira.

Kune mitombo yatinoona iri muzvibhodhleya imweni tinoona iri mumabhokisi imweni ndoo inoitawo mabasa akasiyana-siyana asi aya anoita basa rimwe reku hloya vatenda ende unofana kuitora nguwa dzaunenge wakazi tora na dhokotera.

Kudhaya kwedu tichakura kwakatanga kugadzirwe mitombo ah waiba watoona mutombo weiuya uri muzvipepa. Mutombo wechingouisa pasi watotota asi mazuwaanaya zvahlamburuka mitombo yaakuchengetewa muzvibhedhleya umwo munenge musikatoti.

Mitombo yavako mazuva ano yakasiyana-siyana. Imwe inenge yakaita mvura, imwe inenge yakaita maphirizi, imweni inenge ichizoiswavo mumajekiseni. Zvichibetsera antu anenge ane zvitenda zvinenge zvichisiyana kuti zvinoda kurapwa nemutombo nemukuvo upi.

Kunewo mapirizi anobatsira kuti vanthu vagare vane mvura mumwiri mavo, mvura iyi inoita kuti vakwanise kuita mabasa akasiyana-siyana, anozovadetsera mukurarama ndaramo dzavo vachigara muntaraunda.

Panewo zviro zvinoshandiswa pakusuka michini yedu yetinoshandisa zviro izvi zvakabahlambuka kwemene kuti zvakambanaka ende tinozvitenda hurumende kuti iri kushandisa zviro izvi.

Mitombo painogadzirwa inochengetwavo pakasiyana-siyana, imwe inochengetwavo muzvibhodhleya. imwe ichichengetwa muma pepa. Imweni ndoinochengetwavo mumabhokisi aa zvakahlambaruka kwemene.

Kune vantu vanenge vachiri nemundani unenge weisunga vane kunewo mapilizi avako mazuva anaya anoshandiswa kuti mundani mavo mumire kusunga uye wakagwinya zvinokurudzirwa kuti zvinge zviri zvinhu zvakabaahlamburuka.

Takazomboti takagara pamuzi chimwana changu chochotange kukotsora kotsora ndochiti chini ndochobvunzawo mukadzi wangu inini kuti chini chinode kuti ndidetsere mwana akati ndiende kotenga mutombo wechikotsoro kubva kuchitoro chinotengese mutombo.

Kune mitombo dzakawanda wanda dzinodetsera antu asi dzinonyanya kudetsera antu mapilizi ngendaa yekuti unofan kumamwa kana katatu pazuwa ende wapora Usamasiya unofana kumapedza ngendaa yekuti ndozvinenge zvakataura dhokotera.

Kune zviro zvakawanda zvinoitwa kuchibhedhlera zvimwe kugadzirawo zvikwangwari nemifodho kuti vantu vaziye kuti zvinyi zvinenge zvichiitika munharaunda kwavo.

Ndinezvirumbwana zvangu zvabva kuenda kobairwa nekudonhedzerwe mitombo. Haa, zvakanaka kuti vana vahambe vachionekwa nevantu vezvehutano, vachidetserwa kuti vave nehutano. Haa, zvakahlamburuka, zvakahlamburuka kwemene.

Aiwa kune mitombo inogara mumabhokisi imweni inogara muchibhohleya, mitombo iyi inodetsera antu vanenge achirwara paya paya womwa mitombo iyi ende madhokodheya vanokurudzira antu kuti varambe vachimwa mitombo kuti vapone zvekupona zviya zviya.

Madhokodheya akugonawo kuwedzera mvura mumwiri memuntu anenge apera mvura kana kuti kututsira ngazi mumwiri memuntu anenge asangana nenjodzi inenge ichida kuti awedzerwe ropa.

Zvirwere zvese zvaanewo mapirizi anokwanisa kuzvirapa saka izvi zvakaba hlamburuka kwemene tinotenda yeyamho anhu anoite basa rekugadzira mapirizi aya nekuti arikuba abetsera anhu emunharaunda kuti vasangofe nguva ngenguva.

Dziriyo mitombo dzechiyungu dzinoshandiswa nevantu vanenge vanechitenda chinege chanesa .Mitombo idzi dzakanakira kuti ukatodzshandisa dzikapinda mumuwiri wako unobva watonyarara chiwairo chako

Vantu vanokurudzirwa nemadhokodhera kuti kana vapuwa maphirizi chero vanya pora vanofanirwe kuramba vachinwa maphiritsi aya kutii, ngendaa yekuti zvinenge zvangopuwa ipapo chete asi kuti vauraye chirwere chacho vanofanire kuramba vachimwa.

Ngendaa yekuti vanozviziya kuti maphirizi anodetsera , munthu akarwara anotoenda kuchibhedhlera ,uko kweanondosangana nadhokodhera echizomunyorera tsamba kuti aende kundotenga maphirizi aya, kuchitoro chinotengeswe mutombo.

Eya mapirisi ano detsera maningi antu mu ndaraunda haa tino bonga yambo kuti ari kuramba achi gadzirwa ngenda yekuti mapirisi aya anozo detsera antu.

Mu zvibhehlera uko kune munewo munoiswa mitombo yavo vantu yaka chengetedza zvekuti vana vadoko ava kwanisi ku muvhura aaa zvakanai shamburika kwemene tinozvi tenda yambo.

Kune maphirizi. Maphirizi aya noitawo kuti vantu vasazozviuraya. Maphirizi aya anoita kuti muntu asafungisisa zvakawanda, anorambidza kuti muntu asafungisisa zvakawanda zvinozoita kuti muntu azviura.

Vantu vanobetsereka maningi mundaraunda pavanoenda kundopowa mapilizi ayo avanenge vachizomwawo manheru, masikati nemangwanani ndozvinoita kuti vararamewo ndaramo yakati rebei vane utano wakagwinya.

Kune mitombo yakawanda ikuita kuti vanhu varapiswe, unongoshongodza zvikunetsa kuna dokotera wako, wokuudza kuti unofana kutora mutombo uyu kusvika wapera. Mutombo idzi dzinobetsera vanhu vakawanda.

Mazuwanaya mitombo yakuchengetwawo muzvibhodhleya, izvo zvakanakira pakuti chero mitombo ikachengetwa panemvura mutombo inenge yakachengetedzeka zvakanaka isinga pindiwi nemvura mukati izvo zvinova zvinoita kuti mitombo igare nguva yakareba.

Mazuwa anaya kwane mitombo dzakasiyana -siyana. Dzimwe mitombo dzinongoita basa rekuti kana mundani memunhu makusunga dzinoenda korapa. Kurapa chitenda ichocho chinenge chichinetsa muntu zvekuti mundani munobatotambudza muntu.

Mapirizi anodiwawo neantu akawanda ngendaa yekuti mapirizi aya anodetsera zvisingabviri, ah mapirizi akanaka anoita kuti muntu arambe ane utano, utano hunozoita kuti vakwanise kuitawo mabasa akasiyana siyana.

Mazuwanaya mitombo dzakugadzirwa dzakawanda dzakuchengeterwa pakasiyana siyana dzimwe dzinochengetwawo muzvibhodhlera dzimwe dzinenge dzirimumapepa aaa zvakahlamburuka zvinobatsira kuti dzigarewo nguwa yakareba chero dzikaiswa pantaraunda yakatota.

Kunewo zviro zvinoshandiswa kusuka michini inoshandiswa muzvibhedhlera zvedu zviro izvi zvinobva zvqurayq zviri zveshe zvinokonzeresa zvirwere zvakasiyana siyana zviro izvi zvinofanirawo kushqndiswa ngevanthu pavanenge veisuka zvevanoshandisa kubika.

Kwavanewo mutombo dzaka gadzirwa dzakasiyana siyana mitombo idzi dzinofanirwa nemadzimai ngendaa yekuti dzinoita kuti ganda ravo ribve mapundu zvinova zviri zvinhu zvaka hlamburuka zvinonakidza majaha anoda vantu vasina mapundu.

Tinokurudzirwa kushandisa mitombo yechiyungu nenjira kwayo. Vamweni vanodzitora kana kudzitora dzakawandisa kana vadzamirwa ngepfungwa dzavo kuti vakwanise kuzvitorera upenyu hwavo nguwa isati yakwana.

Aaaa mazuwa anaa mitombo dzati tekeshe kunge mavhu nemarara zvinokudzwa. Tinotenda hurumende iri kuita kuti mitombo iyi igadzirwe yakawanda ngenyaya yekutiwo vantu vacho vairkubarwawo vakawanda. Vantu varikuhura mazuva anaa aaah.

Chero ukarwara nedenda riri mitombo yaayo mazuwanaya inohloya matenda ese ungafungidzira ringaita denda riri. Zvabahlamburuka kwemene tinotenda hurumende irikupa mare kuti zvibhehlera zvigadzire mitombo idzi.

Kunewo maphirizi anopuwa antu anenge aaeechirwara kana kuti anenge ashota mvura mumwiiri dzavo. Aaa maphirizi aya anodetserawo antu akawanda mukurarama umo.

Vantu vemuntaraunda varikudetsereka maningi nendaa yekuti mazuvano aya muntu akangorwara anoendeswawo kuchibhedhlera iko kwaanondopiwa mitombo dzakasiyana-siyana. Idzi mitombo idzi ndoo dzinodetsera antu kuti antu arambe ane hutano.

Mitombo kana ichinge yagadzirwa inochengetwawo muzvibhohleya meinogara nguva yakareba kana makore mashanu chaiwo isina kushata .Ichingodetsera antu mundaraunda vantu vachingopona vasingazofi .

Kuhinwa kwemitombo kuvantu vanenge vakashata mahloko avo, zvinodetsera kuti vapengo vayite vashoma mundaraunda, vanokurudzirwa kuti endesayi vanenge vane hloko risingatori zvakanaka kuchibhedhlera.

Vezveutano vanotomboungana vedikitirana kuti vorapa sei vandu vanenge vechirwara ngepfungwa pazvakahlamburika ngenyaya yekuti vanhu ava vakazotenderera vanozorova vandu.

Zuro ndakati ndeyi hamba ndocho sangana na shamwari yangu Vhishiyasi yeimwe doro ndikati haaa shamwari yangu usadaro iwewe doro rinokwadza zviropa chimbosiyana ne izvi uite zvekumwawo tivinge ne mutombo haana kundi teerera akati doro ndiye anodorida.

Nguwa ngenguwa akadzi anoenda kunoonekwa kuti ava gomarara ere kumarara rechibereko iri riri rinovauraya madzimai akasiyana siyana munharaunda saka zvinobatsira kuti vaende kuchibhehlera vanovhenekwa nemadhokoteya anoziya zvavarikuita.

Aiwa vantu vechikoru utano hwavo hunenge husisina kugwinya Saka nguwa ngenguva vanoonekwa vachienda kuchibhedhleya kundohloiwa kuti vanzwe zvirinane .

Haiwa nguwa ngenguwa madzimai anoendesa vana vavo kuzvibhedhlera uko kwavanondosangana nemadhokodheya kana vantu veutano kuti varapwe vasarambe veizwa chitenda chavanenge vachizwa.

Vantukadzi vanewo magomarara anovanetsa saka nguva nenguva vantukadzi ivavo vanofana kuenda kohloyiwa kuti avana yere denda iri ngevantu vanenge vakadzira zvematenda aya .

Vana vadoko vanehutano husina kugwinya, vanofanira kuramba vachiendeswa kuzvibhedhlera nguva dzenguva, ukokwavanenge vachiona vana mazvikokota, madhokotera anenge akafundira kurapa zvirwere izvi.

Variyo vana vadodoori vanotobarwa vane zvitenda zvekubva nazvo mundani mamai . Vamweni vacho vanotozoita zvitenda vabuda kubanze. Vana ava vanonzi nehurumende vanohloyiwa nekudzivirirwa pachena.

Vantu vanokurudzirwawo kuhamba vezveutano veichireketera antu kuti zvakanakirei, kunge muchiita utsanana. Zvinoita kuti zvirwere zvisawanda muntaraunda.

Vantu vanenge vachihloiwa vari muzvibhedhlera vanodawo kurya Saka vanotobikirwawo nezveutano kuti vachirwara kudaro varyewo vaonewo simba rekuti vakwanise kurarama ngekuti maphirizi acho anoda muntu arya.

Kune vantu vanotoita basa rekungohamba veitsanangurira vantu kuti vorapa sei zvitenda zvinenge zvichinesa iri basa rakanaka nekuti vantu vanenge vachidetsereka kufa kunoita mushoma muntaraunda.

Vantu ngezveutano kana vafunga zvekudonhedzera vana vanonamirawo mifananidzo asi mazuwa anaya vakuita zvekungoshandisawo mafoni ayo anenge achidetsera kufambisa nyaya idzi nguwa iripo.

Ariyo masangano akadziemerera ega anenge eifundisa vana nezvekubatwa kwavo kwakanaka. Kuti vasava vanodzwanyirirwa kana kubatwa zvibharo nevantu vakuru. Vana ava vanofundiswa kuti vaziye lutxunga rwokufonera.

Vandu vanogara vasina ruzivo rwakanyanya nekuti ndimurwe dzinogara dziirwara -rwara saka nguva ngenguva dzinofana kuendeswa kuzvibhedhlera uko kwadzinosangana nadhokodhera achizodzi hloya.

Aiwa zvinokudzwa kuti vana pavanenge vachidzidza vari kuzvibhedhlera uko vambopuwawo zvekudya ngendaa yokuti azviiti kuti vana vafunde vane nzara.

Ibaari gwinyiso remene kuti hurumende inofano kudetserao vanthu vanotambudzika ichivapao chikafu ngenyaya yekuti vana vazhinji vemuntharaunda vari kufa nenzara vachiwera vari kumombe pasiina munthu unovapao chikafu.

Vana vechidiki pavanoenda kuzvikora zvawo zviyani vanoswera vachiudzwa nyaya vachimhanya mhanya vachitamba vadzidzisi haa vanofanowo kupuwa mare yakawanda nekuti vanoswera vakagara vechidzidzisawo vana vedu vechidiki hunhu.

Madzimai anozviziya kuti arumbwana avo anoda kuendeswa kuchibhedhleya nguva nenguva kuti vave vane hutano hwakagwinya. Saka havatombotori nguva yakawanda vanotongoenda navo kuzvibhedhlera uko kwaanosangana nezveutano.

Hayiwa kune vantu vanoita basa rekuhamba veyibayawo majekiseni muntaraunda kuti vantu ava varambe vane utano hwakagwinya hutano hunodiwa nemuntu weshe azvaka hlamburuka.

Hurumende inofana kupindirawo ichipawo vantu chikafu chekuti vabetsereke. Vantu vakafanana nezvivana zvinenge zvisina vabereki zvakafirwa nevabereki kana munjodzi zvisina anozvichengeta vozvipawo chikafu zvibetsereke zviendewo kuchikora uko kwazvinozowanawo fundo.

Mundaraunda madzimai ekare ayidzvinyirirwa achingozi ayite zvekubara kugara pamuzi achingozi aite zvekubara kugara pamizi asi mazuvaano ava kutoshandawo asi futi ndiwo futi anofanira kutira vana eyiendesa kunobayirisa vana kuzvibhedhlera nekuti varume vanenge vasinga koni kuite zviro zvakadaro.

Kubazi rezveutano kune vantu vanongoita basa rekuhamba veitaurira vantu ngenyaya yezvitenda zbinenge zviriko mazuwa acho, vantu ava vanotendea ngendaa yekuti vamweni vantu vanenge vasina mari yekuenda kuzvibhedhleya vanobva vatopona.

Kare zvainesa kuziya kuti vantu vezveutano vauya mundaraunda asi mazuwa anaya vantu vanemafoni .Unongozwe maiswa maningi muri kuti paiswe mushangano wekuti vantu vezveutano varikuuya .Motomhanyeyo kodetserwa.

Haiwa kune vandu vanoita basa rekutsvaka zvitenda zvinyowani zvinenge zvisati zvavapo kunge vachitsvaga kuona kuti zvitenda izvi zvingagadzirwa mutombo sei

Nguwa ngenguwa wandu wezveutani wanohamba mundaraunda umu vechihloya vandu vanenge veyi nematenda anenge echivanetsa vanenge vasinawo mare yekuenda kuzvibhedhleya zvinenge zviri padhuze kana kuti vanenge vasina mari yekukwire bhazi ngendaa yokuti zvibhedhleya zvinenge zviri kure vandu vanokwira bhazi kuti vaendeyo.

Unongoona nezvinenge zvakapfekwa kuti uyu muntu unoshandirwa kune zveutano kuti ezveutano anopfeka zviro zvakachena kuti vaone kana pane chinenge chapinda mu mavanenge vari zvinenge zvakakosha maningi.

Vantu vanoenda kuchibhedhlera kunohloyiwa zvitenda zvakasiyana siyana zvinozovadetsera kuti varambe vaine utano vasafe nguwa ngenguwa mundaraunda umu.

Aiwa hutano hwezvivana zvidoko hwakakosha ngendaa yekuti madzimai anozviziya kuti zvana izvi zvinenge zvine utano husina kusimba, Saka nguva ngenguva vanozviendesa kuzvibhedhlera uko kunenge kune vantu vanenge vakadzidzira basa rawo.

Kune vanotoita basa rekutohamba muntaraunda kuenda kuhloya vantu vanenge vane matenda vanenge vasina mare yekuenda kuchibhedhleya. Hurumende iri kuzviita tiri kufara kudakara yamho.

Madhokodheya anokurudzirwa kupfeka nhumbi dzawo dzekuchena ngendaa yekuti vanenge vachida kuzoona kana vaenderwa nengazi rikasire kuonekwa nendaa yekuti ngazi rinotakurawo zvitapurirano zvechitenda.

Madzimai nguwa ngenguwa anoenda nezvidumurwa zvawo kuzvibhedhlera uko kwaanosangana nemadhokodheya kana ana mukoti achizohloya kana kubaira majekiseni kana kuitawo zvekudonhedzera kawana aka.

Madhokoteya nanamukoti anokurudzirwawo kuti nguwa nenguwa ange akapfekawo zvinoaitawo kuti asabatwawo ngezvitenda zvinofambawo nemututu izvi zvakahlamburuka tinozvitenda zvisingabviri tatenda

Aa takazomboti tahamba rimwe gore tichienda kune chimwe chikora chaidzidzisa ana kugadzire michini. Aa takaona zviro zvatatisingazivi tiibvunza kutobvunza vantu vaishandepo kuti ichi chinoita basa rei tisingatauri kuti muchini uyu unoita basa rei.

Ndombi dzaingozuva zvekubika nekusuka ndiro dziri pamuzi asi maziuva anaya tava kutovhinduka teisangana teione ndombi dzeyishandisa michini muzvibhedhlera umu michini yatisingatozivi mazita ayo isu madhodha isusu ah vakadzi vavakuhlamburuka kwemene.

Chero kuzvibhedhlera uko kune zvivhiti vhiti zvavanenge vachishandisa kuona mukati mwenyama dzemunhu anenge achihloiwa nemadhokodheya pavanenge akapfeka magoko anenge akavhara muromo nemiro.

Madhokotera anototi pese paanohloya munthu anenge akapfeka zviro zvinoita kuti vange vakachengetedzeka kuti vasabatwa nechirwere chinenge chichizorware mutenda uyu.

Vangu vezvehutano vanoona kuti zvese vanenge vachirapa mitenda vachirapa mitenda vanenge vakagonkawo zviro zvinoita kuti vasabatwa nezvirwere izvi ngenda yekuti zvimweni zvitenda zvinofambawo nemututu.

Hurumende ino kurudzirwa kuti dzimba dziya dzino tengeserwa mitombo dzinge dziri dzimba dzinenge dzine chikwangwari ,nekuti vantu vanenge vasingazozivi kuti apa ndopano tengeswa mutombo.

Aaah, zvabaahlamburuka kwemene, muntharaunda peshe-peshe pawatarisa, unongosangana nedzimba dzinotengeswa mitombo, aah, tinodakara ngendaa yekuti, aumboshai mutombo waunenge uchida, aumbosweri weitenderera, kungoenda paunenge uri padhuze, wototenga mutombo wako kunyange uchidhura kudaro.

Aiwa moenda muzvitoro zvotengeswa mitombo munoona munenge maka rongedzwa zvaba hlamburika kwemene tinobonga vanhu vanotaticha izvozvo zvekuenda muzvitoro zvino tengeswa mitombo.

Muzvitoro zvinotengeswa mitombo hamushaikwi mitombo yechirwere chaunenge uchizwa munowanikwa mitombo yezvirwere zvese izvi zvinoita kuti zvirwere zvese zvihloike vantu vapore kune matenda avanenge vachirwara nawo zvoita kuti zvinge zviri zviro zvakanaka.

Kuvitoro zvinotengeswe mitombo mavakuwanikwawo musina mhirizhonga nendaa yekuti vantu vanotoendawo kuzvikora kootaticha kuti vaziye marongedzerwe anoitwa mitombo iyi. Yemundani inoiswa payo yega, kana iri yemusoro inoiswawo....

Mitombo dzakakosha, ngendaa yekuti dzinoita kuti hutano hwevanhu huve hwakanaka zvakahlamburika. Antu anotora mitombo yechizvino-zvino inobva kuchibhedhlera.

Kuti vantu vaziye kuti apa ndopane zvitoro zvinotengese mitombo, ah vanofanira kuisa zvingwangwari ngendaa yekuti vanhu vanozorashika vasingaziyi kuti vaguma muchitoro chacho kuti vaone kutenge mitombo yavo nekukasira.

Haiwa iwa mitombo dzazowanda kunge mavhu nemarara dzawanda dzakudetsera vantu asi vantuvo ndovakuwandawo mitombo dzeiwanawo Saka zvakangofananwo asi vantu vakudetserekawo Veipona vasingafifi.

Ah zvinokudzwa ibari gwinyiso remene kuti vantu vanotengesa muzvitoro zvemitombo vanenge vakatatichira basa iri ngendaa yekuti mitombo...

Haiwaiwa kune motokari dzinoshandiswa pakutakura antu anenge achirwarawo ngematenda akasiyana -siyana. Motokari idzi dzinotakurawo antu chero kubva kundau dzisingaendeki ngekuti motokari idzi dzinofamba peshe

Kuti vantu vakwanise kuone kuti ichi chibhedhlera kana kuti ichi chitoronchinotengeswe mutombo panofanira kuiswawo chingwangwa chikwangwari Chinenge chakanyorwa kuti apa ndopanotengeswe mutombo vantu vanenge vasingaziyi muntaraunda vaziye pekuende kotenge mutombo.

Tinavo vana mazvikokota, vakabva muchikora chepadera-dera, vakafunda nezvemitombo yechiyungu Vonotovhurawo zvitoro zvekutengese mitombo yechiyungu zvekutengesera vamweni kunyazi aabvi aazi kunohloiwa ndidhokodheya.

Hurumende inokurudzurwa kuti igare ichiendesa motokari zvakawanda nekuu vantu vamwenu vanorwarira mumbatso vasingakomi Vasingakomi kuhamba kuenda kuzvibhedhlera motokari idzi ndodzozoshanda kuvatakura kuti vadetsereke.

Zviriyo zvitoro zvinotengese mutombo zvitoro izvi zvinodusiwa mare weiendepo kana weide kutenga mutombo wako unenge wanyorerwa chitsamba ndidhokodheya.

Muzvitoro zvinotengeswa mitombo aaa zvakahlamburuka kwemene azvingochetwi peshe peshe zvinenge zvakanyatsorongedzwa kwemene zvekuti mitombo yemusoro inoiswa pemisoro pega yemakumbo yoiswa pemakumbo yemadziso yoiswawo payo yega.

Mitombo yeshe yaungafungidzira yakuwanikwa muzvibhehlera kana iri yechizvino-zvino. Kana ukazoishayawo muzvibhehlera unoendawo uko kumba inotengeswe mitombo kwaunokwanisa kuzoiwana uchidetsereka.

Nguwa ngenguwa vantu vanounganawo mumuganga veipuwawo mapirizi anoita kuti vakwanise kuti matenda avanenge vachizwa angave matenda ekuti vanenge vachirwadziwa mushana ngendaya yekuti zvimbuya zvinoswera kumunda

Ibaari gwinyiso remene kuti hurumende irikuita basa rekupawo antu anotambudzika machira, hembe, chikafu. Ahh! Chero nebhutsu chaidzo chaidzo dzekuti vanthu vaxoke vachizoendawo kuzvikora zvepadera-dera.

Vantu vemumuganga vanombounganidzwawo namutape vachitsanangurirwawo kuti kana dziri miti ngavambomira kutema miti nekuti vari kuita basa rekuteme mitombo, mitombo inozovadetsera kana ari mangwani achona.

Aa tinozvitenda kuti aaa zvakakosha kuti vantu unoona vantu vakaunganidzwa nasabhuku, vachireketerwa kukosha kunenge kwakaita mutombo.

Haiwaiwa, kune mifoto inofamba neaanthu vezveutano ichitsanangura zvinofana kuitwa nezvisingafani kuitwa nevanthu kuti vaone kupona zvakanaka.

Antu anokurudzirwa kuti aende kundopuwawo zviro zvinoitawo kuti vavharire vana vavo vasarumwa rumwa ngenhunga ntunga dzinokonzera zvirwere zvirwere zvinozouraya zvisingabviri.

Antu azhinji anotya kubairwa majekiseni ngendaa yekuti anorwadza asi avanyepi vantuwo majekiseni aya anotorwadzawo saka madhokoteya ava kushandisawo Nedzimweni nzira dzekuhloya matenda dzakaita sekumwa mapirizi.

Vantu vemundaraunda vanouya vachidzidzisa vantu kuti vave vakazvichengetedza kuzvirwere zvakawanda wanda. Ipapo ndopavano pedzesera vakuita kutamba nekufara kwavanenge vachiita.

Vantu vanodakarira kupfeka zvidxoko zvavo zvekuti vanenge vechiita zvemishonga. Vanodakara veitorwe mifodho , vachinge veiitawo zviro zvekuti vabereki vavo vave vabereki vakafara.

Haiwa nguwa ngenguwa vezveutano vanongosangana vechiona kuti votapura sei zvitenda zvinenge zvaamo zvinenge zvichida kurapwa haa zvakahlamburuka havo.

Nguwa ngenguwa vantu vezvehutano kune anotoita basa iroro rekungohamba mumuganga beyitsanagurira vantuu zvekuita nezvekusaita kuti anhu varambe vaine hutano hwakasimba ,hutano hwakagwinya, hutano hunozoita kuti anhu varambe vachiite mishando inozovapa marimuntaramo dzavo.

Haa kwaanemifananidzo inonamirwa kuti vantu vaziye kuti vanofanira kudini kana vachinge vatanga kuzwa zviro zvakadai, ngendaa yekuti vanenge vaane zvitenda zvakasiyana-siyana. Zviro zvakahlamburuka kwemene.

Aiwa taingofunga kuti vantu vanoenda kuzvikora kofunda takatozoona kuti kune anhu asingatozvikoni zvechikora izvi anongoenda kuzvikora koita zvekutambawo nhabvu eitamba bhora, mabhora anhu anozoafarira zvisingaiti.

Aa zvakahlamburuka kwemene kuti madzimai anoendawo nezviana zvavo kuzvibhedhlera, uko kwaanenge achizodonhedzerwa kana kubairwa majekiseni nevantu vezveutano. Zvinoita kuti vana vasafe muntaraunda.

Neniwo ndinodakara pandinoona vanhu veutano munharaunda mangu, vachiuya vachitsanangurira vanhu kuti kana ukabatwa ngechirwere chakadai, unofana kudai. Aaaa zvinondidakadza ngendaa yekuti ndinenge ndaakuziya zvekuita nekusaita kuti ndirambe ndine utano.

Vantu vaakudetserekawo ngendaa yekuti ndombi hadzichangoiti zvekugara pamizi. Dzaakutoendawo uko kundofundiswa kooita mabasa yakasiyana-siyana, kwete zvadzaiita kudara zvekuti dzaiswera pamizi dzeindoziya zvekubara ana.

Haiwaiwa nyika inei yahlamburuka mabasa mazhinji aiitwa nemadhodha akuitwawo nedhombi, ha-a zvahlamburuka kwemene auchangooni ndombi dzakagara pamizi dzeingoita zvekubara, nekuwacha nekusuka mandiro ha-a.

Nyika ino yazoshata varume vaakudawo vamwe varume, aah! hazvisi zviro zvinonakidza kutarisa, chingochani hachizi kumbonaka, hachina kumbobvira chanaka, chinofanira kusungisa, hatizvidi munyika yedu ino yeZimbabwe muno.

Kuzvikora zvinoenda ndumure ndumurwe dzacho dzinopuwa chikafu ngekuti nguwa ngenguwa ndumurwa dzinofana kurya kuti dzisachema chema dzichiri kutaticha Saka dzinofanawo kupuwa chikafu dziriyo nguwa ngenguwa.

Kare vantu vaita zvekungofembera kuti muntu uyu une pamuviri munhu uyu Hana pamuviri vozozviona Kuti dumbu rakura asi mazuva anawa muntu akuzviona nguwa ichipo kuti aibvise kuti muntu ane pamuviri ere kana kuti.

Haiwa mapiritsi akakosho mundaraunda ,akakosha zvisingabviri ngendaa yekuti vantu avabati majekiseni ngendaa yekuti anorwadza ,saka vanongotora mapirisi achimwa masikati ,madekoni nemangwanani.

Ah zvinoitika munyika munomu ah zvakaoma, akiti wee zviinyi zvinoita antu muntaraunda medu unoona kachimuntu kadoko doko kane zigadzi ziguru ah.

Aiwa antu echikuru vanongoramba vakahloiwa ngendaa yekuti vantu vanenge vane utano hunge husisina kuva kunyasa kugwinya vanenge vachida kunyasa kuhloiwa hloiwa kwemene zvakahlamburuka kwemene.

Vanhukadzi ndovanhu vanorwadziwa nemajekiseni, ngendaa yekuti avana kugwinya. Anhurume avatombotyi majikiseni, vanongoenda vobaiwa vanenge varwadziwa. Avatomborwadziwi anhurume.

Haiwaiwa kune zviro zvinoshandiswa nemadzimai kuti asabatirawo pamuviri zvingadai kuti vanenge vasati vagadzirira kuti vabatire pamuviri.

Vana vadoko vanoendeswawo kuzvikora uko kwaanondodzidza zvakasiyana siyana zvinodetsera kuti vazokwanisa kuita mabasa akasiyana siyana mukati mwendaramo yavo kuti ndaraunde inge ndaraunda yakahlamburuka .

Vantu vanodzidziswa kuti vasaite bonde rinenge risina kuchengetedzwa kwanewo zvirwere zvinobatawo vantu vanenge vachiita bonde risina kuchengetedzwa ende zvirwere zvacho azviperi endi zvakubata unenge wakutofa.

Haa kunewo mizi inoita zvekudzidzisa antu kuti anozoitei kana asvika pane tsaona vantu vasafira mutsaona ngekuti vantu vanenge vasingazivi zvekuita Saka zvinofamba zveidzidziswa antu nevanhu vezvehutano.

Variyo vanoita mitambo, iyo mitambo inotambwa nevantu vakasiyana-siyana, vanadzowo michina dzavo dzinovahloya vaonekwe kuti vachakagwinya ere zvikurutu vantuwo ngavatasanure nhii dzavo ngekumwe mvura yakawanda.

Vantu vanokurudzirwa kuti kana vachinge vapedza kuyita zvekurumba-rumba zvavo, kana zvekumhanya-mhanya, nekutamba mabhora angave emakumbo kana emaoko, vanokurudzirwa kuti vamwewo mvura yakawanda, ngekuti vanenge varasawo mvura yakati wandeyi.

Vana vechidiki ndo vana vanogara vane utano hunonetsa ngenda yekuti vano gara ve chirwara rwara saka ve zveutano vano kurudzira madzimai varambe vachiinda ne vana ava kuzvi bhedhlera nguva ne nguva.

Vantu vanokurudzirwa kuti vasaramba vachiswera vakaata. Vanofana kumbomhanya mhanyawo kana kuita zvinhu zvekuti ropa rimhanye mhanye mumuviri umu.

Vantu vanodakarira zvekurumba vanokurudzirwa kuti varambe vachida kuenda kuzvibhedhlera kundoramba vandoningirwa nadhokodheya voona kuti apana here mitezo inenge urikurwadza.

Antu anofarira zvekurumba rumba anokurudzirwa nguwa ngenguwa kuti vaend ekunoona dhokotera kuone kuti avana ere chinenge chakuwara mukati mwenyama dzake kana mutezo zvinozoita kuti asazoramba achida zvekurumba rumba.

Kana munthu achinge apedza zvake zvekurumba rumba anofana kukurudzirwa kuti amwe mvura yakawanda nekuti anenge arasao ziya rakawanda iro rinoita kuti zviro zvake zvisaramba zvakanaka mumoyo mwake.

Antu anoita zvekurumba-rumba ava vanofanira kuendawo nguwa nenguwa koona dhokotera eizovatarisawo mishuna yawo nemitezo kuti yakasimba zvakadini ngendaa yekuti izvi zvinoda vanhu vakagwinya.

Haiwa iwa vantu vanoramba vachingomhanya mhanya kuti ropa ravo rigare richimhanya mhanya uye kuti vave vane utano ngekuti zvinonzi ropa rikamhanya zvinoita.

Aaah inini ndanga ndine chimwe chimuzukuru changu chayiita zvekumhanya mhanya asi chakazoti chazwa kurwadza kwemabhonzo mutezo wawo wanga wakurwadza aah achina kuda kuenda kuchibhehleya chakaramba cheita zvekurumba kudaro aah chakazopedzisira gumbo racho razobviswa nekuti vanga vabata gomarara.

Kuti vantu vagare ropa ravo reimhanya mhanya mvura eimhanya mhanya mumwiri vanofana kuitawo zvekurumba rumba, vachisimudzawo simbi dzakatsikirirwa kuti vakwanise kugwinya gwinya vasave vantu vanobatwa nezvirwere zvakawanda wanda.

Majaha ne ndombi dzino farira kuita zveku rumba dzichi sumudza simbi kuti dzive dzaka gwinya dzino kurudzirwawo kudya zvikafu zvine utano zvikafu zvakaita se michiro zvinoita kuti muntu agwinye.

Marapirwe aakuitwa anthu mazuwa anaya asiyana nemarapirwe ataiitwa, tichiri vana, nguwa yedu kudhaya. Vanthu mazuwaano aachanyanyi kupedze nguwa ari muchibhedhlera nekuti zvaakukasira nenyaya yemishini yaakushandiswa kuhloya matenda.

Kuneka mishini dzinoita mabasa akasiyana siyana. Haa madhokodheya anodakara ngokuti paa..vakukasira kurapa vati.. varwere vakawanda vanenge vachifarawo kuti vantu havachazi kungofira.. firamo muzvibhedhlera umu.

Kunewo mudziyo wekuti madhokodheya anokwanisa kutaura newe urikumba kwako, weitozvibayirawo majekiseni zviro chitenda chako cheitopera, zvekuti auchatopedzi nguwa weihamba-hamba, weienda koona dhokothera kuchibhedhleya.

Madhokodheya anenguwa yekuti anenge achiona vakadzi vanenge vane ndani vanenge vachida kuona kuti mwana uyu mwanayi, mukomana kana kuti musikana. Saka vanomuendesa pamuchini vachizomuvheneka mukati.

Hayiwa hayiwa kunewo muchini dzino shandiswa kuhloya vantu vange vachirwara mumizi umo ha dzakakosha yambo.

Zvaakukudzwawo vana avachangoendi kuchikora kwega kwega unokwanisawo kudzidza uri pamba uchitarisa chivhitivhiti mudzidzisi ako achikuyatichira ari kumba kwake asi iwe unonge uchimuonawo pachivhitivhiti.

Mitombo yaakugadzirwa kubva kumashakani anotorwa ochwanya-chwanya kuti zviro zviite. Ah zvakahlamburuka kwemene tinotenda vantu anozviita, madhodha anoita izvozvo tinoatenda.

Vantu vakutoita zvekuchwanya chwanya mashakani emitombo dzakasiyana-siyana vechimashandisa semasamba pavanenge vachimwawo svutugadzike, zvinoita kuti vaite utano hwakasimba ngekuti nguwa ngenguwa vanenge vachimwa svutugadzike idzi.

Haaaa ndofunga miti dzeshe dzotoshanda semutombo nekuti ndine dhodha randaihamba naro mugwasha reingondikombidza kuti uyu mutombo wendani mutombo wemushana varume vanofanira kuti mushana uye uri mushana wakagwinya.

Tinawowo mitombo yatinongoona mumakwasha ega. Sabhuku anototaura kuti musatambira mumakwasha akadai nekuti munonge muchizogura mitombo, izvo zvinozoita kuti tizoshaya mitombo yekurapa mate....

Unotokwanisa kuti uchitohamba mugwasha wotsika chishango usingatoziye kuti watsika mutombo unoda kuzokubetserowo ngenguwa yekumberi mitombo dzabahatokosha Saka ngatidzibatikirei dzakupera ngenyaya yekuti vanhu vakutema tema vachida kuvaka nezi dzawo

Mumashango atinoenda kana mumakomo ekwedu kwaTsunzuka ukoo unosangana nemitombo dzakawanda dzinoshanda kurapa zvakahlamburuka zvemene tinotenda antu anosima dzimweni dzinomera hadzo dzega.

Aiwa kwese kwaunopinda mese mugwasha raunopinda unosangana nemitombo yega-yega zvakabakoshera kuti mitombo iyi inobetserawo mundaramo yevantu zvinoitawo kuti mishana dzevantu vanoswere kumunda dzinge dziri mishana dzakagwinya.

Tinavo vana godobori vedu vasharuka vari mu ndaraunda mwatino gara vachirimo vano teedzera chi antu chavo vano shandisa mitombo dzavo dzechi antu dzinoto varambisa vane utano.

Aiwa mitombo dzakati tekeshe mundaraunda dzinobetserawo kurapa matenda akasiyana siyana. Ah mutombo mavhu nemarara ende sabhuku vanenge vachi udza vantu kuti mutsatema tema musa shakura shakura ngekuti dzakakosha.

Mitombo yawanda mazuwa anaya ngenyaya yekuti unokwanisa negwasha remutombo gwasha gwasha remene mene riri gwasha remene hehe aa zvabaahlamburuka kwemene tinobaatenda antu anoita basa rekusime makwasha aya.

Mitombo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana siyana, yakakosha ngendaha yekuti mitombo iyi, irikuyita kuti vantu vange vanewutano, vazvokwanisewo kuyite mishando yavo. Iyo mishando inozoyita kuti vabudise mare, inoyita kuti ndarawunda yedu.

Zvakahlamburika kwemene ubatori utori mugwasha wotosangana nemutombo. Apa iwewe unenge uri kutotsvaka wo mutombo wo kuti udetsereke kubva kumusoro wako unenge uchipanda kana mudumbu munenge muchisunga. Aaah zvakahlamburika tinotenda anasabhuku anoita kuti mitombo idzi dzisimwe asi dzimwe dzacho dzinomera wo dzega.

Tinayo mitombo yedu yechiantu inogara irimwo mumagwasha edu. Inokwanisa kushandiswa mashakani anenge aomeswa. Mamweni anoshandiswa ari manyoro. Zveshe izvozvo zvinodetsere muntu.

Mitombo yati tekeshe peshe paunoenda. Ndakatozoita zvekuudzwa ndeidyra kuti zveuri kudyra izvi mutombo wetiri kushandisa semuriwo. Aah ndakadekara maningi kuti ndiri kudyra zviro zvinoita kuti utano hwangu hubaatogwinya. Tinotenda.

Muganga mega-mega mazara mitombo yega-yega inenge yakakomba mizi. Muberere mitombo inonga yakazara zvinokudzwa kurarama uchiziva kuti ukazwa musoro uchipanda, unongoenda paberere votokaya mutombo wotomwa.

Unokwanisa kutoti weihamba mugwasha mwako weitsika mashango uchitofunga kuti mashango apa anenga asiri mashangope dzinenge dzitori mitombo dzinotodetsera zvakawanda wanda idzo dzino shandiswawo futi pakuzofukira madhodha.

Mazuva anaya mu ndaraunda umu mashango akawanda asi masango mashango pi mutombo inenge ichiita se masango inoshanda kurapa matenda aka wanda wanda apa vantu vezve utano vano kurudzirawo kuti vantu vashandise mitombo iyi.

aah! unototi weihamba mugomo wopunhunwa ,aah woona kuti auna midziyo yechizvinozvino asi unosangana neamwe mashakani anokwanisa kumisawo kubuda kwengazi paunenge wapunhunwa urimugomo.

Nyaya yekushandisawo mitombo yakaita semagavakava pakurapawo vakadzi vaya vanenge vane mapundu kumeso vanoshandisawo magavakava, kana vaya vanenge vane zvirwere zvemaziso vanoiswa gavakava kuti vaone kupora.

Mazuwa anaya miti dzazara, mitombo yega-yega yatinenge tichitoona, saka vantu vanokurudzirwa kuti kana dziri miti vasatema, vasatema-tema nekuti mashakani acho anoshandiswawo pakuzogadzira svutugadzike iyo inozoita kuti vanhu vave vakasimba.

Haiwa!, kune mapilizi anoshandiswa kusanganisa nemvura kuti muntu anenge achinzwa mundani kusunga anorapika, zviro zvake zvokasika kupera, orapika nguwa ichipo.

Mitombo dzakanaka yaamho , mitombo dzinoita kuti vanhu vave neutano, dzingave yechizvino kana yechidhaya, asi dzese mitombo dzakabaatonaka dzakahlamburuka kwemene.

Vantu vaaakutotorawo ndau kubva kunasabhuku, vachitoita zvekusima mitombo ngendaa yekuti vantu vanogara muthaundi avaoniwo pekuenda kokaya mitomboyo. Saka vanotenga kubva kune antu anogara mumiganga ,vantu vemumiganga votoite mare.

Tinoona kuti munharaunda yedu tinenge takaunganidzwa nemitombo yega yega, aah zviro zvakanaka ngendaa yekuti muntu akandorwara unoenda kokayirwa mutombo wobva watosanganisirwa nemvura wotochwanyachwanya wotomwa.

Agh mutombo unonyanya kushandiswa ngeanthu mutombo unonzi gavakava agh rinoita mabasa akawanda, asi rimwe remabasa acho kugadzirawo mafuta evakadzi kuti akazara mapundu zvidzikire.

Haiwa ibari gwinyiso remene kuti mutombo inotorwa mashakani kana midzi dzichibvawo mumashango veichwanyachwanya mutombo inozoshandiswa pakusanganisa nemvura vantu vachimwa vachipona.

Vantu vemazuwano vakutorawo mitombo yechinyakare, kugadzirawo mafuta anokwanisa kunakisa ganda remuntu kuti rive ganda rakanaka, ganda rinenge risina mapundu.

Aah mitombo yakugadzirwa mazuvaanaya yakugadzirwa yakasiyana siyana imwe ndeyekuzora imwe ndeye kumwa imwe ndeyeku donhedzerwa haa imweni ndoimweni inozoiswa mumajekiseni inozo shandiswa

Madhodha ekare aakuziyawo kuti apedza kugadzira mitombo dzao odziisao muzvibhodhleya izvo zvibhodhleya ndoozvinochengetedza mitombo kuti chero mwana mudodori zvindumurwe zviya azvikwanisi kuvhura mitombo iyi nekuti imwe inouraya.

Pane michini inenge ichishandiswa ngemadhodha yechinyakare anoshandise kuchwanya chwanya midzi nemashakani kuti vakwanisewo kugadzira mitombo yavanotoshandisa kurape matenda achizvinwa .

Mitombo ye chianhu yakuto simwawo mu mabindu yekutoti vana mazvikokota vakazvi hloya vakadziona dzei detsera vanoto wana peku dzitenga dzakawanda uye dzakanaka ku nasirirwa zvakanaka.

Kune amweni maruwa anoshandiswawo kurapa. Anoiswawo musvutugadzike, kuti irapewo matenda, akaita sematenda emisana. Madhodha anenge achingomwa svutugadzike idzi nguwa nenguwa kuti mishana dzawo dzisimbe.

Vantu vakazotoona kuti maphirisi avo arikuramba eitota vakati kuti zvisaitika zvekuti maphirizi anozototeswa vanomaisawo muzvibhehleya umo masinga toti-toti.

Aa mitombo yakazara mitombo yechiantu haasi mashakani egapi atinoona tikapinda mugwasha. Amweni anotoita zvekuchere midzi, midzi dzinozokwanisa kuabetsera kurapa matenda emundani.

Mitombo yechidhara yakushandiswawo pakuiswa yoiswawo mumizi dzinotengeswa dzinogadzirwa mitombo anhu akafitatichira odzitora otanga kugadzira mitombo dzechizvino achishandisa mitombo dzechidhaya.

Tavakuonawo hurumende ichiuyawo nemotokari dzinoti detsera pakurima kurima mitombo mitombo inotidetsera kuti tikwanise kuzorarama tisinga rwari rwari tiine utano tiine misana yakagwinya.

Aaaa kune mitombo yechiantu nemitombo yechizvino zvino ukaidya aitombonaki asi kisanaka ikoko ndiko kunotoita kuti irape zvisingabviri inorapa zvirwere zvekuti unenge wakutofunga kuti watofa wobva wachimwa wotorapika.

Haiwaiwa tinobonga vantu vanosime mitombo inoita kuti tinge takagwinya chero mitombo zhinji ichisimbisa musana haa zvinobongwa ngendaa yekuti vantu vanoswera kumunda mishana inosisa kurwadza.

Tinadzowo mitombo dzinoshandiswa semuriwo aaa zvinoita kuti uraramewo ndaramo yakati rebei ngenda yekuti unenge wechitodya muriwo semutombo uchirapika nguwa ngenguwa muviri wemunhu.

Munyika inoyi unokwanisa kutosangana negwasha remitombo chete, izvi zvinofadza ngekuti gwasha iri ringe rechizoshandiswa pakuzotengeswa kwemitombo dzinopa vantu mari kuti makwasha anomira ega.

Aiwa kune mitombo yakawanda yakawanda zvisingabviri isingatombo bviswi kana ukamera pamuzi hautombobviswi ipapo. Mitombo iyoyoyo yakakosha inorapa matenda akasiyana-siyana ngendaa yekuti wakakosha.

Mitombo yechinyakare yaimbooneke mushango mega mazuwanaya yanaka yakutoonekwawo nepamuzi pamuzi pega pega mazuwanaya munharaunda panenge pane gavakava iro ririro gavakava rinodetsera matenda akasiyana siyana .

Ayiwa mashakani ,akushandiswawo semuriwo ,mashakani anenge ariwomutombo ndoaakutorarama anehutano ngendaa yekuti mashakani iwawo ndoanenge aakushanda semitombo.

Kune andu anotoita basa rekupinda mugwasha vongotora mutombo vobva vaenda kotengesa ngenyaa yekuti vanozviziva khti mazuva anaya vandu vanoda zviro zvisinga dhuri.

Dziriyo mitombo dzechiantu dzinoramba dzechishandiswa ngeasharuka edu karetu waitowana wapuwa bota rinenge riri mutombo kunyazi wainga usina chiyaiyo asi vaiti tiri kukuwedzera ngazi mumwiri mako.

Vantu vanodetsereka zvisingabviri ngenyaya yekushandisawo mutombo yekudhaya mitombo yechidhaya yakanakira pakuti inyanyi kuzokuwadza pedzimwe mitombo dzechizvino zvino dzinokuwadza kana ukazodzishandisa dzskawanda.

Vantu vakudetsera kweshe ngokuti ukuvanenge vachitorowo mutombo wechizvino ukowo vachitora mutombo wechinyakare zvinova zviro zvakakosha vanhu vachitodetsereka ndaramo yavo yeitohamba veshe veitodakara.

Vanasikana vachikura vanotokura vachidzidziswa kuti varambe vakahlamburika veichenesa zviro. Vanokura veigona kugara pandau dzinenge dzakachena izvo zvinoita kuti zvirwere zviderere mundaraunda.

Zvimwe zvitenda zvatanazvo mukuwo watinawo unou zvinokonzeresa nekusarya mitombo yechiantu, vasharukwa bedu vaigara vakatsenga nzinde, mashakani, cheshe chinobva pambiti chaivagwinyisa muviri.

Mitombo yekudhaya yakakosha pakuti hapana mare yaunobvisa. kana uchida kuishandisa. Madhodha haamborwadziwi nekukuudza kuti ukaenda pakadai, paseri pechikomo apa unoona mutombo unosimbisa musana. Anokuudza kuti musana usimbe.

Ibari gwinyiso remene kuti mutombo yechinyakare yakupera nenyaya yekuti vantu vari kungotema tema saka vantu vanofana kurangaridzwa kuti vasatema mutombo inenge ichizowanikwa muntaraunda.

Madhodha anotorawo mitombo yakasiyanasiyana vachichwanyachwayna kana dziri midzi vodzi chwanyachwanya kugadzirawo mitombo inobetsera vanhu vakasiyanasiyana munharaunda yeZimbabwe.

Vantu vemumakanyi vaakutoitawo mare ngendaa yekuti vanozviziya kuti antu emumataundi umu havangambooni mutombo dzechiantu. Saka vanondodzitora mumashango eienda kootengesa kudhorobha uko vanondopuwa mare.

Madhodha ekudhaya akutoitawo mare ngendaa yekundoziye kuti ichi chimudzi ichi mutombo, mashakani aya mutombo. Anoatora mashakani iwawo kana dziri midzi oenda kootengesa mumataundi ngendaa yekuti nantu vemumathawundi mazuwa anaya vakudawo mitombo dzechinyakare.

Zvakaoma vantu anokurudzirwa namutame muntaraunda kuti asatema miti dzeshe-dzeshe ngendaa yekuti unokwanisa kutema mutombo ende mitombo idzodzo dzakuita dzichipera muntataunda vantu vano kurudzirwa kuti musatema-tema miti dzamusinga zii.

Mitombo yechiantu yadzara muntaraunda umo, yabatodzara pakakura. Vantu vakuita zvekutoisima kuti vadetsereke. Mikhuhlane inenge yakawanda inenge ichizovanesa.